Yo man ma tye i boma man tye ma opong adada ki jo ma tye ka wot ki tyen ki jo ma tye ka ngwec ki lela jo ma tye ngwec ki pikipiki ki jo ma tye ma ngwec ki mutoka

Dano man tye oyeyo twon yec madit i wiye dok tye ka wot cok ki yat mo madit atika dano ma tye ka wot kun piny tye macol col kun en the ka wot i nget bur.

Dano man ocung i wi got kun got man tye i dye pii nam man malac tutwal dano man tye ocung kun tye ka neno kit ma pii tye ka pyete kwede i kom got man.

Nig kic man tye acel keken dok tye katuk ikin atura, atura man kalane tye obedo blu blu tar tar atura man tye ki tyene dok tyen atura man tye iye pote ma gurin

Jo man gitye idyer pii ki yeya ma gitye ka kwang kun pii nam man tye malac adada dok dero me ceng tye ma ka caro wi pii man

Lutino anyira man gitye ka wot i yo kun gua ki i kulu dok bene guyeo jereken pi i wigi kun gitye ka tero pi gang.

Jo man gitye ka ngwec ki pikipiki i dyer yo kun iteng yo man mac tye ka lyel iye kun tye ka wango lum ma otwo ito bene tye ma oboyo kom jo man kun mac pikipikigi bene tye ka lyel

Dyagi man gitye ka wot kacelo kun giwoto lubo yo dyegi man dwong tutwal dok dyegi man ttye orubbe madongo wa ki matino weng dyegi man mukene tye kala komgi tartar.

Lee man gitye i tim kun lee man gucung gitye ma guilo wigi malo gitye ka neno kun gitye ka ma obedo barbar dok lumme tye ma otwo woko.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

Kor labolo man tye ki jangge madwong adada dok kor labolo man med ki jangge tye kala ma gurin ku pot labolo tye madwong adada i poto labolo man

Mego man ma oruko bongo ma kwar oyeyo becen i wiye kun odyedo adyeda i becen man tye iye cuwan ki koc ki dong jami mogo ma pe tye kanen,

Langogo man tye ka wot ijang yat kun jang yat man bene kore tye matino adada langogo man kala kome tye kala kom jang yat man.

Ngat man ma oruko vest i kome tye obedo kun ocoko lwaki kicaka madwong adada ingete kun en bene obedo cok kiyea.

Lutuko man gitye ka tuko tuko ragby kun gitye ma gitye ka ngwec matek kun gumakke gurete piny gitye ka laro odilo ki tekkom dok jo man bene gitye ka tuko i bar man malac adada.

Dano man omako odero i cinge tuk kun winyo man opito tyene aryo odwoko angec winyo man oyaro bome kun tye ka tuk dogwinyo man tye ma oruko bongo labade bor ma odolo adola.

Yo man tye atir tutwal dok yo man tye i poto anyogi kun opoko poto man layie aryo dok bene anyogi man tye ma odile tutwal.

Dano man ocung i wi got mo matidi kun omako tal koli tye ka yutu rec i pii nam man malac adada dok pii man tye ka pyette matar

Nyig kic man tye acel keken dok nyig kic man tye ma ocung i kom atura man dok atura man tye ma oyare malac atura man bene tye kala makwar.

Ot man tye madit adada dok ot man kiyubo maleng adada mutoka bene tye i nyim ot man ot man obedo ot lega pa lucilam.

Winyo man tye ka kwang idye pii kun tye ma oilo bwome malowinyo man doge tye mabor adada dok lac atika winyo man ngute ki wiye tye kala matar ki.

Lutino kwan man gitye gubedo i ot kwan kun gitye ki buk inyimgi kun lapwony bene tye ka wot i kingi.

Pot anyogi man tye mabeco adada , awobi eni kono tye ma oruko long ma bule en kono tye ma oruko gin blue i cinge en kono tye kun tye ma odongo maboco.

Pipino man tye acel keken ma ocung i wi atura kun tye ka cwiyo pig atura man atura man kala iye tye ma yelo ki temge muyare-ni tye kala ma papo

Ngec man tye ma ocung i kor yat man kun yatman bene tye ma obuto abuta kala kom ngec tye calcal ki kala kor yat man.

Yeya man ocung i dye pii kun pii man bene dwonge lum otwi oumo wiye woko dok yeya man ocung dok ngat mo pe iye.

Bim man ma oti tutwali tye obedo ikin agaba kun tye okayo nyig cinge acel idoge dok bim man tye ka neno

Man jemi ateta me dyeyo ma dano rukko i komgi kun gin man ki rukku i it dok nenone mit adada gin man kiryegi kun gitye ka ryeny maleng tutwal

Ot man kiyubu tye malo i wi cere dok ot man wiye kiyubu tye mabit adada ot man bene tye ki rwom ma ki ito me dunyo iye

Nyig kic man tye acel keken kun tye ma ocung i wi ature dok tye ka cwiyo pig ature man ature men iye tye kala mayelo ki tenge tye kala matar.

Jo man gitye ka tuko tuko ragby dok gukwakke niting kun gitye ka laro odilo i kingi jo man gitye ka tuko ki tekkom tutwal.

Dano man ma obyelo latin ki cuka kitenge oyeyo labolo iwiye kun tye ocung i kin tyen labolo ma ocung.

Yadi man tye madwong adada dok yadi man kingi orikke tutwal yadi man bene tye ki yo aryo ma ukato ki i kin

Latin man tye ka loro pii ki lela kun otweyo jerican aryo i teng lela ki matidi acel i wi galia kun ngat acel tye ki i ngeye kun tye ka peyone.

Dano man oyongo iteng pii matidi kun tye omako kavere ma tong gweno tye iye kun en tye ka cano tong gweno man i pii.

Laco man ocung ki yeya i dog nam yeya man tye iye bwo me mako rec ma ki dolo adolo laco man ma oruku pali macek en bene orukku bongo ma bede pekke

Ngat man ma oruku otok ma kwar-ni tye obedo i but ot matidi-ni dok but ot man bene tye iye yugi ma ki oonyo madwong adida dok dano bene tye i but yugi man

Jo man gitye i akul dyang dok jo man gitye ka yele matek me mako dyang man kun dyang man tye ka ngwec dok tye ka lenge adada pe mito ni jo man omake.

Man nyig kic acel kun nyig kic man tye opye iye atura dok tye cwiyo pig atura man atura man bene tye kala ma obedo kwar kwar

Lee man tye ma ocung i dyer tim ka kene ka mo ka mubedo bar bar dok lee man tunge tye ma ogom manok dok wi tunge tye mabit adada

Mutoka tye o cung i teng yo man kun piki piki bene tye ka ngwec i but mutoka man mutoka man tye ma ocung i ter yat mo madit matye i teng yo man kun kabedo man tye maleng atika.

Man amuka, amuka man gitye ka cam kun gitye itim amuka man tunggi tye i umgi dok tunggi bit adida kun amuka man tye ma gucwe mada

Ot man tye ki yubo i teng pii nam man malac-ci tuk kun winyo man opito tyene aryo odwoko angec winyo man oyaro bome kun tye ka tuk dogwinyo man tye ma yadi bene tye otwi malo kunu.

Dano man oyeyo gin ma kiloro ki lutino matino dok tye ka wot kwede i nyim ot man nyim ot man bene tye bongi ma kitye ka catone kun bongi man tye ma kirukogi i kom toi.

Ngat man ocung idye poto man malac adada dok nagt man bene omako baket icinge teng poto man tye iye yadi ma oryeyo madongo tutwal.

Mutoka tye acel keken ma tye ka ngwec i yo man ma ma kiliyo iye lam mapwot tutwalli dok bene boma tye i kor cere ma i but yo man.

Bim man tye obedo i wi yat dok bim man omako janga kicinge acel bim man bene kome tye cinge macol bim man tye ka neno ping.

Man cuk ma kitye ka cato iye kami acama mapatpat kun tye oiye nyanya wota melon labolo ki kerot med ki mukene

Yo man matye ki kona matek tutwali lworo gang acel idyere kun iteng yo man bene tye i iye got madit adada kun lum ki yadi tye ma otwi iwi got man

Bim man tye okane woko i ki pot yen ka ma wang bim man keken aye tye ka nen dok wange bene tye macol adada

Cing dano man tye i ka wi pii malac adada kun cing man omako gin mo bedo calo rec dok tye ki tol bene ma ogabo dogge kun

Winyo man tye i wi yamo dok tye ka tuk winyo man tye kala matar winyo man bene obito tyene odwogo angec winyo man kala dogge tye mayelo